Izvi zvakazouya hazvo ngechiyungu asi zvinototidetsera ngekuti zvimuchini zvinoite kuti zviro zvaunenge usingakoni kuti ureketa kuti ndinozwa zvinookwa mumwiri mako ngemadhokodheya kuburikidza ngekushandisa hona humuchini uhwu.

Kandau aka kandau kanodetsera vantu vanoita ingatei vanorwara kana vanotorwara ngepfungwa. Vanenge veidetsereka pakuti vanenge veipuwa mushonga dzinoenderana nezviro zvavanenge veinzwa.

Mitombo iyi mitombo inodetsera muzviro zvakawanda mitombo yatinokwanisa kuona mushango weitodzihambira wotosangana nayo kuti weitoziya kuti inodetserei wototora woshandisa.